pɔge la zeŋ dakogilee zu a maala ŋmɛmɛ. o lee zutalaa. Kolpooti poɔ la kao maala a ŋmɛmɛ booti pelaa la ka o de pileti a dɔgele ka one maŋ wa yaa a ŋmɛmɛ ka o wa dɔgele a beŋ.

Pͻgebͻ ane dͻbͻ la a ŋmaa gyili sola panaal. Ba nyͻgԑԑ taa nuuri a zԑge. Ba sue kpare zeere ka ba mine su kparoo naŋ e buluu.

Bondirii la. Mine waa vaare. Mine waa gyɛnlee. Gyɛlee bee a poɔŋ. Mui meŋ bee a poɔŋ. Bondi-parɛɛ parɛɛ la lantaa a be bondirii ŋa poɔ.

Dɔba la! Ka ba mine are dendeŋ, ka ba mine a zeŋ teŋɛ. Ba mine vɔglɛɛ zupilii naŋ e dɔre, ka ba meŋ ba vɔgle zupili. Sola panal zu la kaa dɔba ŋa, ka ba mine zeŋ ka ba mine meŋ are.

Bibiir la zeŋ dare naŋ gaŋ teŋɛ zu. Ba mine seɛɛ torasare, ka ba mine seɛ kurgbɛŋmaara. Ba mine su la kpar naŋ waa vaar. Ka ba mine su kpar naŋ waa doɔ. Bɔtɔ peɛl be laa ba niŋe sogɔ, ka koŋko bilii meŋ naŋ gaŋaa ba niŋe sogɔ.

Kaa daabo zie la ka lɔɛ gyemaa a are a kaa daabo zie ka dɔɔ kaŋ meŋ a are a lɔɔre kaŋ lomboreŋ a yuoro a lɔɔre lombore a naa eŋ a kaa ka kaŋ meŋ gaa te are tɔɔre zaa a su kparrezeɛ.

Yɛɛre la a kpɛ te be ba puoruu dieŋ ka ba zaa a zeŋ a liri ba dumo a liri gbɛɛ kyɛ vɔgle bompeɛli ka bamine vɔgle zupile a ba puoruu die poɔ.

Tɛnɛsekɔɔt poɔ la ka dɔɔ, naŋ su kparepelaa kaa lambori kaŋ tõɔ dɔre, a zɛge, o gɔɔ gbɛre kyɛ kaa o taaba mine meŋ a gaa te are tɔɔre zaa, a meŋ su a kparepeɛle.